Nuugaa heeran issi Boggaale giyo wodalla na'ay de'eesi. Ikka tookkidi panttiya, qonxxaa giya giddon kanttees. Asaykka appe shammees. Yaatidi I ba de'uwa sugidi de'ees. Ha na'ay tana ayba michchii?

Wolayttan asay haakidi biid malaleetidi simmiyo daro sohoy de'ees. hegappekka issoy moochchena boorago gonggoloy ereettidaaga Wolayttan, asay haakkidi biidi he sohuwa gakkid be'idi malaletidi simmes, tankka he sohuwa biyyakko gaada daroppe qopaydda de'ays.

Nuugaa heeran issi Inddiriyaas giyo bitane dees, keehippe aassidi tanggees, ikka haahosa gidikkokka baagaa geediyan biidi gakki agees, ha bitaniya qoppiyode tana keehippe malaalees, ayssi giikko hemettiidi haahosa biyogee keehippe daafurssiyabashin.

wolaytta yunburshee naa'anto bakaa doomisanaayo xaafidi kaqqiyo mishani zamana telegiraamiyani wotiis. heghan kaqettidaagaa taani be'ada na'antto bakay doomidoogaa erada tamaareso ya agaasi hegee ayba lo'iyabeesha.

Asay darotoo shuruwa budeenaara maanaassi keehippe ufayttees, ha shuroykka qassi darippe lo'i ka'ibeenaagaa gidikko asa darotoo wozanaa michchidi daroppe waayissees, hagee lo'o gidenna tana ayba iitii?

Bolooso bombbe allaana shuchchattiyaa heeran zaabbaa giyoo heeran baqeelay mokkees. baqeelay he heeraassi daro go"aa immees. Ayssi giiko baqeelaa mokkisanawu darobaa kooshiyaabaa kunttiyoode baaqelay daro murutaa immidi he heeraa maaddees. Ha murutay tana keehi lo"ees.

Nuugaa Bolooso Bombbe allaanaan baassa simoona giyoo asi ba keettaa keexxiidi shuuchchappe keexxidi ayba loyttidee ha keettaa be'iyoode tankka hagaadan keexxana giyoo amoy diyoo giishawu tana ayba lo"ii!

Nuuga heeran asttammariyaa Tadiwoos Yenya giyo asay dees. Ikka hisaabiyaa asttamiriyaa luxissidi naata daro eraa naatuyyo immees. Gooba gidiyo gishshassi daro eraa naata minttidi oyttees. Ha asttamare qopiyoode tana kehippe lo''ees.

Taayyo issi lagge issoyi de"es ikka tanaara tamaariiddi amaaratto doonaa be"anaappe hayqoyi woro ges. Ayssi giikko amaarattuwa nababidikka erenna gishshawu haasayidikka erenna gishshawu awu amaarattoyi keehippe deexxes. Ha na"aa ta qoppiyo wode daroppe michches.

Salo gufantton sa"a micettan boolii boolee giyo miishshaa kuwaasee de"es. Ikka bollaa minttettuwassi imettiya woykko asayi go"ettiyo miishsha I asaa naati kaa"idi ufayttidi ba bollaa payyatettaa naaganawu maaddes. Hagee tana keehippe lo"ees.

Xaafettidi kaqettiya buquray asaa naatuyo dumma dumma go'aa immiyooge erettis. hegaappekka tamaariya xeeliya xaafettidi kaqettiya buquray tamaare timirtte gordettiyode xaafetti kaqettes, paatanay de'iyoode xaafettidi kaqettes, hagee daro go"aa immiyogee keehippe lo"ees.

Wolayttan daro asay daro haggaazata demmees. Hegeetuppekka koyronne bayra gidiyagee ba payyatettaa naagiyo keettaa biidi bana skkikko/harggikko he keettaa biidi baayyo koshshiya xaleta demmees. Hagee lo"oba.

Bashshiyaa medhiyaageti bashshiyaa medhiyoogan bantta eraa go"ettoosona. waayettidi biittaa eehidi haattaa eehhidi munaqqiidi bashshiyaa medhdhoosona. meellisidi awan woottidi melissidoogaa giyaa keessidi bayzzoosona. hegee keehippe azzanttiyaaba.

Nuuga heeran issi Shibashe Leransso yaagiyo yelaga na'ay de'ees, ikka motoriya shammidaaga, ha motoriyo oottide na'ay keehippe dirbbees. dirbbiyoogappe denddidaagan issi maccassiyo dom''idi aggiis. yaatin a yiidi wodalla ganjjetti yiidi oychchisoona. hegee tana keehippe lo''iis.

Daro wode kuwaasiya kassanchchati dembbaa geliidi banttawu taakkeetaa bantta bantta gediyan wottidi geloosona. Etayo daro go'aa immees ayssi giikko eta qakkiyode ha taakkeettay eta ashshees hagaa qoppiyode tana keehippe ufayssees.

Tussaa gochiyaa asaay de'es, ha tussa gochiyaa asay kettaa kexanawu tussa gochiddi efossonnaa, ha ossoy wolqa koshiyaa osso gidiyo gishawu tana kehippe ittes, aysi gikko woliqqi bayna asay ottanawu dandayeenna.

Wollayttan asaa naati uppayttiidinne heemmettidi biidi geliyoo sohotti corati de'oosona. Hegetuppekka odana koyidoogee ajoora soossuwaa. Ajoora soossoy daro go"iyaanne naa"u baggaara goggiyaa haattay de'iyoo sooho. Hegee bee"anawu keehippe injjettiyaanne lo"iyaa sooho.

Dasta giyo dotoree kaqqido buquraa xeelaas, ha buquraa xeellido wode tana keehippe ufayssiis. Ayssi giikko ha buquraa xeellido wodiyan ha Dasti xaafido buqquray taayo i dotore giyo naqaasha immiyo giishaawu tana keehippe ufayssiis.

Muuzzee asaayo maanawu maadiya quma qassi asay muuzziya maanayo keehippe ufayttees. miyo saatiyan bolay keehippe azzazeteesinne ufayssees. hegee tana keehippe ufaysseesinne lo'ees.

Deeshshaa asay darotoo haarees. Tana deeshshay iitees. Ayssi giikko deeshshay hannin dees giishin woxxidi xayichchees. Asa kattankka dirbbidi geliichchees. Hegaa gishshawu tana deeshshay ayba iitii?

Issi nuuga heeran mino asikka dees, koyro ha asi Azaache gettettees. Ikka issi jarkkaanee lambbaa ehiidi zal'idi ba keettaa ba soo bana laamidi hara zal'iyawu laamettana gakkanaashin ha oosuwa ootidi de'iis ha asi keehi malaales.

Issi biittaa qonccisiya malaatay de'ees. He biittaa asay darotoo xeelli be'idi hegaan he malaatan eranawu danddayees. he malataykka he biittaa oonatettaa qonccissiyooga erettees. ikka keehippe malaalees!

Haree so mehiyappe issuwa. Ikka qassi daro dafuraa daafurees. Asay an a wolqqaappe darobaa caannidi issi sohuwaappe hara sohuwaa ba buquraa aattidi efees, yaattidi hariya wolqqaa ekkoosona. Tana hagee ayba michchii?

oyttaa giyo qumaaa miyo wodiyani asaa qooriyappe duge wodhenna gishawu asay oytaa maanawu kehippe ufaytenna ayssi giikki i daro ustaa koyiyo gishaasa tana hagee ayba iitii

Asay darotoo ba buquraa issi sohuwappe hara sohuwa efaanaayyo daro miishshata go'ettees. Hegaappekka issoy siinuwa giyo miishshay de'ees. Ha miishshay shuchchaa, shafiya caanidi deexxiyabata issi sohuwappe hara sohuwa gattanawu maaddees. Ha miishshay yoosappe asay shemppiis. Hagee lo'iyaba.

Nuuga heeran issi Sumaluwa kuntta giyo asi de'ees. Ikka daro miishshay de'iyo asa, bayyo de'iyo keettaa keexxanayyo daro miishshaa kessidi keexxees. Ikka shuchchappe keettaa keexxiiis. he keettay keehippe lo''eessi. tanikka hegaa lo''essi ga ammotaas.

asay darotoo giyaa woykko suuqqiya biidi baayo koshiyaba xeelidi hagaa imma giidi ekkidi yes, hegaappekka asay darotoo shamanawu go'ettiyo miishay ba bolaassi gidin ba mayuwassi gidin saamunaa shammees hagee lo'iyaba.

wolayttan darotoo asay biidi allaaxiyoonne zannacciyo sohoy de'ees. hegappekka issoy moochchena boorago gonggoloy de'ees. ha sohuwa asay ammottidi yayyinettidi bees. biidi hagaa malaaliyaa sohuwa be'idi daro naqashsha demmees, hage keehippe ufayssiyaaba.

Wolaytta asay daroto kushettidinne hashettidi oottiyoogaa dossoosona. Hegee keehippe lo'iyaanne injetiyaaba. Ayissi giikko issi asaassi ixxida oosuwaa hashettidi kushettidi oottiyo gishshawu.

Santtaa wolaitta asay koiro badhdheesay yiyode yegedi goettees. Ayssi giiko santtay mokkiidi daro gallasaa ekkena hegee asayoo daro go'aa immees. Santtaa miidikka asay ba shemppuwa attees. Hagee keehiippe lo'ees.

Asay oossuwaasi daro miishshaa go"ettees. Hegaapekka issoy shalkkaa woykko zaabbiyaa geteettees. Ikka asay daro oosuwaa oottanawu ha miishshaa go"ettees. Bookkidi woykko duge kaashshidi a go"ettees. hagee tana ayba iittidee!

Taani issi wode nu biittappe denddada Addisaabbi baasi baada do'ati shiiqidoosa woykoo parkkiyaa gelada be'aasi. Ikka keehippe tana lo"issi ayssi giiko woray woykko bayzzuwan be'ido do'ata ta ayfiyaan gakkafa be'ido gishshaw tana keehi lo"i.

Zino saaninttan qaalihiwote woossiyo keettaa woykko ammano keettaa biiddo wode Saamele Saylee maxaafaa xaafiddoogaa be'ada woykko I odiddo wode keehippe ufaytaas. Ayssi giikko haggaa mala xaafiya asay wolayttappe kiyiyoo gishshatassi tana ufayssiis.

Shaatiyaa asay darotoo mel''idi ehiidoogaa barbbariyaa tiggidi anani penttissidi loyttidi maanaw go''ettees. Shaatiyaan zo'issidi penttissido barbbariyaa miyyoode aybba mal''i, shaatekka daro go''a asassi immiyoogee erettees. Hagee ayba lo''i!

Asaa na'ay darotoo qumaa maanawu uyiyosan keehin puulattidasaanne injjetidasaa koyees. Keehi puulattidasanne injjetidasan kattaa maanawu gelees, gelidi he sohuwan ba miishshaa qanxxidi lo"iya kattaa miidi uyidi ufayttiiddi kiyees. Hegee lo"iyaba.

Wolaytta sodo yumburshiyan lo'otettaa oottiya citay de'es. Ha citay issitoo lo'otettaa oosuwa oottaanawu kiyido wode taani be'aas. Eta be'ido wode lo'otettaa oosuwa oottiyogee tanakka lo'iis. yaatin keehippe ufayittaas.

Bolooso bombbe alaanani ufayssa giyo xawulaa oosanchchay de'ee. Ikka xawulaa poxxidi dumma dumma miishshata medhdhees. Asay koyidobaa yiidi appe mishshaa kessidi shammoosona. Ha oosuwa oottiya na'ay tana keehiippe ufayssees.

Toophiyaa garsanni darottoo asay biddi be'anawu uffaytiyo sohoy coraa sohoy dees, hegappekka ta odanawu koyiddo sohoy dawuro bagaraa halala kelaa giyo sohoy de'ees hega biddi asay zanaxxiddi, alaxxidi biddi be'iddi yes, hega biyakko giyo qoffay tawukka de'iyo gishawu kehi ufayises.

Issuwappe biidi hosppunaa gakkanawu de'iya luxeta keettay de'ees. Ha luxeta keettay tana keehippe lo'iyobay dees, ikka naati koyro baaso eraa demmiyo gishshassa gidees.

Asaa na'ay baayo daro go'aa demmanaayo daro mitata tokkees, hegaappekka issoy moqottaa geetettees, moqottay wolayttan erettida mitta. ayssi giikko asay daro xawulata Dumma dummabata giigisanaayo appe go'aa demees, hagee keehippe lo''o.

Darottoo ogiya woykko caammaa qucciya naati beettoosona. Ha naata qoppiyodenne be'iyo saatiyan ayba wozanaa garssaa michchiyonaanne azzanttiyonaa, hagee lo"enna.

Darotoo asay industruriyappe woykko geeshsha gididi yiyyaa haattaa uyyanaw keehippe amotessinne ufayttees. Ayssi giiko ha haattay darotoo geyyidanne penttidi yiyyaa haatta gidiyo gishshaw ha haattay keehippe lo''essinne ufayssees.

Nu soon asay oshshaa kessanayoo keeshshiyaa go"ettees. keeshshiyaa go"ettidi asay keeshshiyaa kunttidi asay oshshaa gade efiidi olees. hagaa tookkidi asay ooshshan baayiyoo wode tana ayba itii! ayba michchii qassi keeshshee.

Nuugaa heerani issi Zinaasho giyo maccassiya de'awusu akka darobaa ootawusu, hegan taani issitoo tukkiya uyanawu bada tukkiya uyada keehippe ufaytaasi, ayssi giikko I tukee keehippe mal'iyaganne cammiyaga gidiyo gishshawu.

Nu soon kooranuwaa giyoo miishshay de'ees. kooranuwaa asay oyssaa tiganayoo bonchcho iqa oottidi qosidi go"ettees. Ayssi giikko i oyssaa tookkidi daro wodiyaa gattiyaa miishsha gidiyoo giishshawu macca asay a loyttidi bonchchees. Hagee tana ayaba lo"ii!

Macca nay darotoo bana puulayanaw darobaa oottees hegappekka issoy ha wodiyaa woykko zammana maayuwa maayees. Ikka qanttanne eta asatettaa bessanaw haniyaa maayuwaa maayoosona. Hega eti maayyidi biyoo wode tana aybba iittiyoona.

Taani baddalaa dossays. Baddalay gakkiyode yelagatettan de'ishin pooqqidi asay ehiidi xiixxidi shaayidi doyssidi miyode keehin mal"ees. Ha baddalay immiyo maadduwanne go'aa xeeliyode tana ayba lo"ide.

Darotoo wolaytta asay darkkon tokkiyo mittati de'oosona. Hegeetuppekka issoy baribariyaa geetetees. Baribariyaa asay darobaayoo go'etees. Hagaa go'ettidi kattaara maanawu barbariyaa soo ehiidi daaxxidi miidi a go'akka erees. Hagee keehiippe lo'ees.

Nuugaa heeraan issi hotelee de'ees. Hegaa garssan issi na'ay pilaa miishshin be'aas. Ha na'ay pilaa miishshin be'ido wode tana ayba uffayssidee. Ayssi giikko pilay ammottidi asay kattiyo katta gidiyo gishshawu ha pilaa miya na'aa be'ido wode tana keehiippe lo'iis.

Nugaa heeran kawuwaa haggaaziyaa asati cora doosona. hegaappeka zayttiyaa sukkariyaa immiyaageti de"oosona. etikka kawoy yeddiyoode aginaappe aginaan zaytee sukkaree yiyoode he heeraa asaasi immidi asaa daro hagaazan maaddoosona. hagee keehi lo"iyaaba.

Nuugaa heerani issi Tafaraa Anjuloo giyo asi de; ees. Ikka shimaynniya oosuwa oottees. Afalaa, gaabiya hegaanne hegaa malattiyageeta daddeesinne medhees. Yaatidi A keettaa aysses. A daafuraa be'ido wode tana keehippe lo'iis.

Macca naati bantta tohuwa qohiyabaappe genttanaayyo darobaa wottoosona. Hegaappekka issoy lichchakko caammiya de'awusu. Ha caammiya guutta biraa ekkawusunne akka wottanawu keehippe injjetawusu. O be'iyode tana ayiba iitay a.

Suuqqiya biidi attuma na'ay shittuwa shammes. Ha shittuwa ehiiddogge I ba boollaa tiyiyo saatiyan keehippe sawidi A keehippe puulayidinne A ufayssees ikka daro go'aa ayoo immiyo gishshawu shammidi go'ettees. Inne lo'oba.

Jabanay deesi, jabaanaa asay darobawu go''ettees. Tukkiya eessidi an uyanawu maadettees. jabanaybasaa naa daro go'aa immiyogaan erettes. Ayssi giikko ha jabanay daro miishshaa ekkidi yiido gishaw asaykka bonchchidi oykkees ikka tana lo'ees.

Nuugaa heeraani yelagati d"oosona. Lo"otetaa oosuwan erettidaageeti. Ayissi giiko daro asaassi keettay wollikko keexxi immiyaageeti wullida asaa denttiyaageeti aawu bayinna naata maaddiyaageeti hegaanne hegaa mala oosuwa oottiyaageeti de"oosona. He asata xeelliyoode tana ayiba lo"i!

asay darotoo wolaytta qanxxiyoobata go''etanayyo miishshaa giigissidi biraatappe loyttidi he miishshan mitta qanxxidi maaddeetees. hegekka beexiyaa getetees. ha beexee daro miishsha ekkidi so yees, ika daro go''a imiyooga erettee...

mobaylle zammaana miishsha gidiyooge qoncce, ikka asaa na'ayyo ha wodiyaan daro go''a immees. ha'i nu wodiyaan yunbbursttiya geliyaa tamaare darotoo mobaylliya ekkidi yees. hegee qoncce keehippe daro lo''o.

wolayttan dao miishshati giyaa yiidi bayzzettoosona. He bayzzettiyaabappe issoykka yinjjibeeluwaa getettees. Ha yinjjibeluwaa shammiyaagee giyan uttidi mizaana ehiidi asappe kilidi shaammees. Hagee keehippe lo"iyaba.

Biiree asaa naatuyo daro go'aa immiyoge erettees. Hegaappekka issoy biikke biiriya geetettees. Biikke biire ha woddiyan laatamanne ichchashu biraa ekkees shin daro wodiya gam'anawu danddayees. Ikka xaafiyo xuufee keehippe lo'ees, tana hagee lo'iyabanne keehi ufayssiyaba.

Darotoo woran daro do'ay dees. Hegaappekka issoy maahiya geetettees. Maahee asay yayiyo do'aappe issuwa. Ikka asaa demmikko daro guutta shin woggaa kiyi aggees. Yaatidi asaa yashshees. Tana ayba yashii I!

Nugaa heeraani issi abaraa giyo xaacee des. Ha xaacee keehippe wozzannaama. Ayissi giiko gakkido wode ubbaani asaa metuwa shaakki simmi oyichcheesi. Ayibee entena gattiday giidi naa"aa oyichchi simmidi tumay diyoogaa tumaassi immidi balaa pirddanawu ekkidi bes. Ha asi tana keehippe lo'es.